Mefuta lyaNamibia ito adha mo owala oohi, oto adha mo wo uudhila ashike uudhila mbuka iha wu momeya lela, oha wu kala kombanda yomeya tawu iyuvitha nawa.

Momidhiingoloko dha tya ngeyika omuntu oto vulu oku temitha iikuni . Molwaashoka omuna omiti dha kukuta hoka tovulu oku teya ko iikuni nonando inashi pitikwa momidhiingoloko dha tya ngeyika.

Ongolo nayo oyo yimwe yomii namwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo nayimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi ningi Namibia oshilongo oshiwanawa. Nongele toke yi ningila omiyonena oto geelwa.

Monalenale iilya yomahangu kakwali hayi landithwa paife molwaasho iikulya otayi ende tayi pumbu nomvula ihayi lokowe ngaashi kwali hadhi loko nale. Aantu ohaya monomo iiyemo mokulanditha omahangu uuna yateya.

Opuna omahala ngoka moNamibia to vulu wuye wuka fudhepo nenge wuka uvepo ombepo wuli ongwee ike nenge wuli nomuholike goye, kehe ngaa ngu wa hala okuya naye. Mondunda yoye oto adhamo ombete ya yalwa nawa niipundi noshowo puna ngaa sha shokunwa nenge shokulya.

Shimwe shoka hashi hili aataleli po okuza kiilongo yilwe moNamibia oondundu dhevi ndhoka oonene dho ombwaanawa dho adhike oonene muAfrica alihe.

Aantu mboka ye hole omadhewo noye hole okudheula omalutu gawo, ohaayi ya ka londe oondundu iinano yi ili opo omalutu gawo ga kale gena uundjolowele nogena oonkondo.

Omakuti ngoka geli miitopolwa yiili noyiili moshilongo oga simana, oshoka ohaga kwathele oku kwatela evi kumwe. Ohaga kwathele wo kushonopeka omambugale po.

Ngele oshe ya poku kwata oohi, kashina kutya iilonga oyalye, kehe gumwe ota kutha ombinga. Kutya nee ngwee okaana, omusamane, nenge omukulukadhi, shampa owala wushi okukwata oohi, oto vulu okukwata oohi dhoye wamanguluka.

Onyama yaNamibia oyo yimwe yomoonyama dhoka hadhi falwa kondje yoshilongo nenge aantu yokondje yoshilongo haa landa, molwasho ohayi kala ontoye oshoka oongombe ohadhi li owala omwiidhi ngoka inaagu tulwa omiti nenge inaadhi wendwa.

Oweshi tseya tuu kutya pokati, komamanya oto vulu okwaadha po okadhita kena omeya. Thimbimwe omeya ngano ina ga pitikwa okunuwa omolwasho oha ga kala ga kaka, nethimbo limwe oto adha muna uuzigo.

Ondjodhi yandje oku ka tunga egumbo lyandje momudhingoloko gwa ziza nawa, mu na okangwena, mu na uumuti wu li nawa, po opu na uumboloma ta wu vu lu oku etelandje iiyemo ngele nde wu landitha.

Aantu yonalenale kakwali yena omambo nenge iifo noshowo oopena dhoku shanga, onkene okwali haya thaneke iinima yawo komakuma guundunda wawo mu kwali hayazi oya thanekeko oongombe naashi taya yaha iiyamakuti yawo mbyoka taya li okwali haya longitha omamanya oku thaneka iinima mbika.

Onyama yondjuhwa oyo yimwe yomoonyama ndhoka dha simanekwa komihoko odhindji dhAawambo. Unene ohayi telekwa ngele pu na aayenda nenge pu na oshituthi shontumba ngaashi shohango nenge shevalo.

Ethimbo ndika lyaantu teya ethimbo ndjoka ewanawa kaantu mboka yeshi oku ninga iigadhi. Omolwasho aantu yamwe oyena iigadhi yawo ya kulupa noya hala yi ningululwe. Onkene shika otashi pe aanogo yoku ninga iigadhi ompito yoku imonena iiyemo.

Sho twa putuka otwa putuka komahokololo gooshimbungu. Shimbungu okwali a talika ko oshinamwenyo shoka kaa shi na oondunge, ihe paife shimbungu osho shimwe shomiinamwenyo shoka hashi hili aatalelipo yoshilongo shetu.

Ohashi kala oshiwanawa ngele omulandithi goondjuhwa, ha landitha omaludhi goondjuhwa gi ili nogi ili. Shika ohashi pe wo alandi oompito dhoku hogolola omaludhi ga adha nenge opugatatu, ka hogolole owala ondjuhwa yoludhi lumwe.

Etama olyo oshikwamboga shoka sha simanekwa moshilongo nenge konyala kiilongo ayihe omolwaasho oha yi etele aantu iiyemo uuna te yi landitha yo oha shi kwathele woo eyambulepo lyeliko megumbo.

Oongombe odhi hole unene mpoka pwa ziza nawa omolwashoo phadhi l8 unene kehe shimwe shoka sha ziza ohadhili omwiidhi fho ohadhili wo omafo muka omo hadhi mono uundjolowele wa gwana nawa opo dhi kale dhina oonkondo .

Uutalelipo owuna omawuwanawa ogendji unene tuu moshilongo shika sha Namibia, ohawu gandja iilomga kaakwashigwana mbokaye li moshilongo. No hawu gandja wo oompito kaakwashigwana ya landithe iilongomwa yawo mbyoka yalonga komake.

Iikuki yoludhi nduka ohatu yi mono owala piituthi ngaashi omavalo nenge iituthi yohango, ihe ito adha omuntu te shi li naana ngaaka, pamwe ongele ngaa eshi landa nenge a piti mositola.

Aantu yomomidhingoloko dhi ili nodhi ili ihaya tegelele we ye etelwe iiyimati nenge iikwamboga kepangelo, onkene oya konga po ondunge opo ya meneke iikwamboga niiyimati yawo opo kaaya se ondjala yo ya kale yena iiyemo.

Oohi oombwanawa molwaashoka odhi na uundjolowele uuna aantu ta ya li. Omuntu ota vulu okumona iiyemo ngele te dhi landitha, shika oha shi kwathele okuhumutha eliko lyaanegumbo komeho.

Omavo ogo iiyimati mbyoka hayi liwa, mbyoka hayi mene momadhiya, uuna omvula yaloka shinene, ndee medhiya tamu ningi omeya ogendji. Ohayi kala nee yi li kohi yevi, nomuntu owa pumbwa okufula opo wuyi mone.

Ondati inokala omugundjuka ambatha, pakela ondjato yoye ndele etoyi wuka talelepo omulonga gwa Kavango. Mpoka to adha wa ningilwa po nawa nowa tulilwapo uuhape woye ngaashi omandjembele, nosho wo okoothiwa yoye yokunwa uunawu uvite uutalala.

Ondungu oyi holike kaantu oyendji, molwaasho ohayi towaleke momihoka. Aakuluntu oyendji kaye hole okulya omahoka kaage na ondungu, molwaasho ihaya mono mo omulyo momahoka moka.

Sho onkalo yombepo tayi ende tayi lunduluka nuushitwe otawu ende tawu lunduluka. Ongaashi monale nale okwali hatu mono po uudhila wumwe ndele uudhila mbuka ihatu wumonowe, omolwaasho owatembuka mo moshilongo.

Oombaka ndho odhili onga iikwamawawa. Mbyoka hayi vulu okuliwa nenge omuntu to vulu okulanditha opo ngaa wukale wuna ombuto oombaka. Ihadhi monika naanaa kehe pamwe.

Namibia oshilongo oshiwanawa, shoka haku tiwa ombuga oyatsakanena nefuta . Osho owala oshilongo muAfrika nenge muuyuni auhe moka ombuga yatsakanena nefuta.

Omolwaasho oonkalo dhombepo odha lunduluka, aanongononi oya kongo po omikalo dhimwe dho ku meneka iikunomwa taya longitha omikalo dhopashinanena.

Aaniimuna yoondjuhwa ihaya landitha owala omayi nenge oondjuhwa ohaya vulu okulanditha wo uuyuhwena . Uuyuhwena mboka ohawu vulu okulandithwa ngele wa adha poshiwike shimwe nenge piiwike iyali, nohawu tulwa mepateke ngele tawu landithwa.

Omukalo gumwe gwuunafalama ogwo ngoka omuntu to vulu okutekula oohi noku meneka iikwamboga nenge iihape oshita, shika ogwo omukalo omuwanawa omolwashoka ihagu mana po ethimbo.

Embakumbaku nonando ohali ningi iilonga yaantu iipu, ohalipe wo aantu uudhigu lyo ohali monitha aantu iihuna ngele lyateka, omolwashoka iitopolwa yalyo thimbolimwe ihayi monika nuupu yo oyina ondilo.

Omuhoko gwaAahimba ogo gumwe gwomihoko moNamibia ngoka gwa simaneka omithigululwakalo dhawo omolwaasho onkee ngaa taya adha yi ipanda ngaashi kwali hayi ipanda monalenale nenge ya zala iikutu yawo mbyoka yomuthigululwakalo.

Aantu okuza momidhingoloko dhiili no dhiili onkene ngaa taya tsikile okulonga thana opo ya indjipaleke iikulya yawo opo aantu yomomidhingoloko dhawo yaa se ondjala opo yiimonene wo iikulya.

Onyama yondjuhwa ,omboga nenge ekaka noshowo oshimbombo shomahangu oyo yimwe yomiikulya ndjoka yasimanekwa nayi kaawambo, iikulya mbika oyo unene hayi pewa aayenda uuna yeya oku talelapo.

Aantu sho taya tsikile noku mona iihuna mevi lyaNamibia lyamanguluka, yamwe otaya kongo po oondunge opo yi i monena iiyemo yawo ngaashi okukuna iimeno ndele etaye keyi landitha po opo yi i monene mo sha.

Ngaashi tu na omambakumbaku gokupulula, gokuyungula noshowo gokuteya otu na wo gokumwa omwiidhi. Omambakumbaku ohaga mu omwiidhi unene ngaa ngoka gwanuninwa iinamwenyo.

Omuhoko gwotangotango moNamibia oongoka kwa li hagu ithanwa aayelele . Omuhoko ngoka okwa li hagu hupu mokuyaha iiyamakuti noshowoo okulya iihape mbyoka tayi adha momithitu nomeya haga zi kohi yevi.

Omalilo ogo gamwe gomiilongithomwa yopelugo ngoka ga simanekwa kaAawambo. Omalilo oga simana omolwashoka ohaga ulike omuthigululwakalo kutya nohaga ulike kutya otwa simaneka omuthigululwakalo.

Oondunda dhoohozi anuwa inadhi simana we nomolwaashoka anuwa aantu mboka haya longitha omwiidhi oku kumba oondunda dhawo ohaya manapo oomwiidhi dhiinamwenyo nethimbo limwe iinamwenyo ihayi Kala yina shoka tayili

Aantu yamwe aanuunongo nayi noonkondo onkene otaya vulu okulonga iinima ngaashi oontompa ndhoka hadhi vulu okutulwa handiyaka, opo aantu ya vule okupita po kaaya lyate momeya.

Aantu mboka haya ningi iikunino ihaya tula mo owala iikulya, oha ya tula mo iihemba. Iihemba ndjoka ya nika uunamiti mboka ta wu vulu okupanga omikithi dhi li nodhi li ngaashi eshikisha nenge omukalo.

Etama iha li mene owala lya taandela. Opuna omukalo odhindji, ndhoka etama ha li vulu oku mena, opo li ime nawa. Ngaashi oku longitha uuti nenge ondhalate, ndele etama eta li mene lya landula ondhalate, nenge okati hoka.

Aantu oyendji ohaya kala taya ti nele owayi munafaalama woohi oto mono iiyemo oyindji. Ashike kapena ngoka ha lombwele aantu kutya oohi ohadhi pewa iikulya yini nohayi adhika peni.

Aakwashigwana yomomidhingoloko dhi ili nodhi ili onkene ngaa natango taya tsikile okulongwa nkene ye na okukuna iikunomwa yawo, opo yi imonene mo iikulya kaaya tegelele ya pewe ikulya nenge iimaliwa kepangelo, opo yi ilongele yoyene.

Omamanya ngoka hatu moneni momalundu nenge ngoka ge li koondundu ohaga longithwa woo okutunga omagumbo. Ohaga monikitha omagumbo, go ohaga kala gakola, na ito adha egumbo lyiihatapo.

Oongombe dhampa dhili pokuma pwa ziza nawa po opuna omwiidhi ogundji . Ohadhi kala dhuuvite ombili dho ohadhi vala uutana tawu monika nawa komalutu . Mboka tawu vulu oku koka opo wuninge oongombe oonene.

Monalenale aantu kakwali haya lile onyama yondjuhwa muuyaha, okwali haya lile momatiti nenge momatemba. Shika ohashi ulike kutya aantu oya simaneka omuthigululwakalo gwawo.

Omahala gatya ngeyi kageshi omawanawa nuunamapya omolwaaashono oga kukuta nayi. Omahala ngaka hago nande haga mono omvula. Evi otali kakala edhigu okulonga niinamwenyo itayi kakala monkalo yatya ngeyi.

Sho oodolopa dhaNamibia tadhi tsikile oku huma komeho, nomatungo ngoka ga tungwa mudho otaga ende wo taga indjipala. Gamwe otaga tungululwa, gamwe otaga teywa po ga tungululwe, na gamwe wo otaga paindwa oshoka gamwe oga kulupa.

Iikwamboga ohayi mono nawa shili uuna yasilwa oshimpwiyu lela ngele yamona oonte dhetango dhagwana osho woo ngele yatekelwa omeya gagwana pethimbo unene oyi hole ngele tayi tekelwa ongula onene osho woo komatango.

Ekodhi okadhila kasimanekwa moNamibia, oshoka ohaka adhika uunene kiihako nokomadhidhiliko gopaigwana. Ohaka adhika kiihako yomapanga gaakwiita, oshowo kiimaliwa yimwe unene mbyoka iikukutu.

Opuna omukalo omupe guunamapya ngoka hagu longitha uunongononi mono iikwamboga iitalala gayi longwa meni lyongulu pwaana omutenya guushitwe ano oonte dhetango.

Oshimeno shoWelwitchia osho oshimeno oshikuluntu moNamibia, shoka toshi adha mombuga. Osho ashike oshimeno muAfrika nenge moshilongo ashihe sholudhi nduka.

Oohi odhi na uuwanawa owundji moshilongo. Odhi na uundjolowele nongele omuntu e dhi landitha ota vulu oku mona mo iiyemo opo a yambulepo eliko lyaanegumbo lyawo, ye ota vulu wo oku kondjitha oluhepo.

Ngele omuntu wa hala okukuna iikunomwa yoye, oho longo evi nawa eto tula ko uuhoho kombanda, eto tula ko wo omeya ngaashi wa hala. shika ohashi kwathele iimeno opo yi koke nawa yui uvite ombili kaapuna uupyakadhi washa.

Aanafaalama mboka ya huma komeho noyena omashina gopashinanena otaya kongo po ondunge yokumeneka iikwamboga ya yooloka momashina ga yooloka.

Ongeshefa yiimboloma oyo yimwe yomoongeshefa dhoka hadhi humu komeho mbala ,omolwasho aantu oyendji ohaa landele aaholike yawo oongala noshowo ngele pena iituthi yontumba.

Aantu mboka yena uukunino wawo konima yomagumbo gawo nenge momudhingoloko gwawo oya tunga po uutala, opo ya gamene iimeno yawo komutenya yo kaayi se po koonte dhetango.

Omatama ohaga vulu oku longithwa miinima oyindji, ihaga longithwa owala momihoka. Ohaga vulu oku ninga etama lyomeya ndoka hali longithwa oku li wa nomalwiishi nenge nomakoloni, ohaga vulu wo oku kala ta li longithwa muukwashike pendjewo mbuka hatu li ngaashi uukulya wuunona nosho tuu.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo lyaNamibia. Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka aatalelipo yoshilongo shaNamibia haye ya okutala, molwaashoka ethimbo limwe oondjamba kadhi ko koshilongo shawo.

Opuna omaludhi goohi ogendji ngaashi ookangulu, omankende nongele omuntu owayi muunafaalama woohi nenge muunafalama womeya, owapumbwa okutala kutya oohi dhiipi tovulu okulongitha.

Uundjambambwena ohawu pewa omahini kaantu, ngaashi nga uutana nuukombwena hawu pewa. Shika ohashi ningwa ngele meme gwe keeli po nenge kena ompito yokukapa ka lye.

Ehwiyu okadhila hoka hakutiwa okena omupya uunene ngaa ngele katuka komeho goye omutenya omolwasho, okadhila hano oha katuka nenge ohaka monika uunene mokati kuusiku nenge kwa luudha.

Oshili aaNamibia ohaya kala yuuvite ombili. Ngele ya kuutumba koondundu dhawo dhevi. Yo oya tala efuta. Efuta ohali kala tali inyenge nawa nombepo ohayi kala ya talala nawa ndele nomwenyo ohagu kala guli pehala.

Otuna omahala ogendji mpoka omuntu toyi wuki inyanyudhe nenge wukuuve po ombepo. Ngaashi omahala ngoka geli momakuti ogo unene ge holike oshoka kapuna omakudhilo go ogena ombepo nawa.

Aantu oyendji ohaya pula kutya iikulya mbika ya longwa pamukalo nguka gopa shinanena, ano kaapuna oonte dhetango, nenge uuyelele wopaushitwe ohayi kala ngaa yina uundjolowele, nohayi kala nga yina egameno?

Iilongitho yopashinanena oya ningitha okupulula evi okupu. Aantu ihaya longitha we oondoongi nenge oongombe oku pulula omavi gawo opo ya kune.

Ondjamba nayo otayi vulu okukala oshinamwenyo oshinambili, ihashi yonosha shomuntu, nenge ihashi dhipaga aantu uuna shatekulilwa paantu, omolwasho omuntu otavulu okulonga ondjamba nkene yina okwiihumbata ngeyili pokati kaantu.

Etango shampa tali kapa oyana miitopolwa yimwe yoshilongo ohali kala tali monika nawa ohali kala tali eta olwaala loshingoli ndoka tali ulike ombili nengungumano lyokomutima.

Oondjuhwa odhili pamaludhi, opuna ondjuhwa yondema ,po opuna ekondombolo, po opuna uuyuhwena opuna woo oondjuhwa ndhoka hadhiithanwa oonakathingo ano oondjuhwa ndhoka kaadhinasha omafufu pothingo.

Uunshitwe uuwanawa. Omuntu oto vulu okulongitha omizile dhomiti okugondja , ngoye komuti hoka oto vulu okukutha ko iikuni mbyoka okulongitha opo wuyothe okanyama koye nenge wuteleke iikulya.

Omakuti gatya ngeyika oga simana, omolwaasho ohaga kwathele okukuthamo ombepo ndjoka ya kaka mewangandjo, yo tayi tula mo ombepo ndjoka ya yela ndjoka hayi longithwa kaantu okufudha.

Namibia oku udha iinamwenyo. Yimwe yomiinamwenyo mbyoka oya gamenwa kepangelo. Iinamwenyo mbyoka ongaashi nee oondjima. Opu na oondjima dhomaludhi ndhoka inadhi pitikilwa oku ningilwa omuyonena.

Uunafalama owa kehe gumwe, kehe gumwe ota vulu oku kutha ombinga kutya ne omukulupe gwoomvula omilongo hetatu, omunyasha gwoomvula omilongo ndatu nenge omukulukadhi gwopokati koomvula omilongo ne ayehe otaya vulu oku kutha po muunafalama.

Aawambo oyena iilongitho mbyoka haya longitha okupungula iilongomwa yawo ngaashi iilya. Iilya yawo ohayi pungulwa miigadhi. Iigadhi yalongwa momihwiya dhomiti, omihwiya ndhono ohadhi zi komisati.

Iikwamboga ngaashi omatama nayo ohayi vulu okumena pomahala ngoka evi lyaali nawa , unene ngaa mombuga owapumbwa owala iilongitho yopashinanena mbyoka tayi vulu okukumenekela nawa.

Mombuga yetu yaNamibia otu na mo ehala ndoka omuntu to yi ndele to ka tala oonyothi. Oonyothi dhika oombwanawa pakutala, omeho goye otaga zi ko ganyanyukwa noonkondo.

Konima shampa aantu ya teya mo iilya yawo mepya ohayiyi polupale nenge hayi falwa pehala mpoka tayi vulu okuka yungililwa konima yoku yungula aantu oohaa kutha nee oontungwa dhawo ndee taa tameke okuyela.

Uunamapya womomeya owo uunamapya mboka aantu haya tekula iinamwenyo yomomeya, ngaashi oohi, opo yi thike ponkatu mpoka aantu taya vulu oku yi lya nenge oku yi landitha.

Uuyuni shotawu ende tawu humu komeho, haunene omuntu to mono ondunda yoohozi nenge ondunda yatungwa noondhopi dheloya momagumbo gAawambo. Ngaashi kwali hashi ningwa mo nalenale.

Opuna omikalo odhi ndji dhoka aantu aa longitha okukwata oohi. Opuna ngoka tolongitha okandjolo po opena ngoka to longitha onete yo kukwata oohi.

Oondundu dhoshilongo shetu Namibia odha kundukidha oopate dhetu dhimwe odha thinda koombuga dhetu shika ota shi ulike uuwanawa woshilongo noshowo tashi ulike oompito odhindji dhuutalelepo woshilongo.

Monalenale manga omashina gokutsitha gali inaaga etwapo. Aawambo oyendji okwali haya longitha iishini ndele nomihi okutsa iilya yawo. Oshini okwali nee hashi tulwa mevi etashi kolongelwa po neloya.

Oshimbombo nomboga, nayo iikulya yasimanekwa nayi momihoko odhindji dhaawambo. Unene nga ngele omuntu tazipo oha telekelwa ekaka, nenge omboga. Ohaku tiwa anuwa oshina elago.

Ongombe ngele oyasi tayi monika nawa komalutu nena iipa yawo otayi vulu oku longithwa, ngaashi okuninga iikutu unene nga oondjatha nenge oku tula kombanda yiipundi ngaashi omashofa.

Ombuga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka hayi kunwa, opo yi kwatele kumwe evi nomolwashoka ohayi mene mbala. Ihayi pumbwa omeya ogendji. Ohayi kunwa wo, opo yi tule uuhoho mevi.

Ngele omuntu wa tameke okulanditha oondjuhwa oshiwanawa ngele owa kala nomaludhi ga yooloka nenge oondjuhwa dhomalwaala ga yooloka, opo oondjuhwa dhi ku pe iizemo iiwanawa nopo wo wu mone aalandi oyendji.

Aantu mboka haya tekula oondjuhwa nenge yeli muunafalama wooondjuhwa oye hole ndhoka oontokele omolwasho ohadhi koko mbala yo onyama yawo ohayi kala ya yela nawa yo oyina omagadhi.

Otu wete nawa kutya pehala mpaka opuna owala omamanya kapuna omagumbo, kapuna omiti. Opuna omahala ngoka gena omamanya nenge aantu ya longitha omamanya opo ya ninge omahala ngoka taga monika nawa. Oto adha mo okadhiya koye ko kumbwinda nuumbete woye wa ningwa nawa miipilangi.

Ohaku tiwa omeya ogo omwenyo. Aantu oyendji yomiitopolwa yi ili no yi ili moshilongo ohaya kambadhala oku kaleka omeya gawo ga yela momikalo dhi ili no dhi ili opo mwaagwile iiyagaya uundombe ihaye wu siikile moonete.

Oshimeno shika ohashi ithanwa oWelwitchia Millabis, ohashi mene mombuga yaNamibia, ohashi vulu okuhupa moonkalo oodhigu dhina uupyu nenge moonkalo dhoka uuna pwaana omeya, oshina omidhi omile dhaadha poometa mbali okuya mevi.

Aanafaalama naa niimuna oyendji oye hole okulonga niikombo, molwaasho ohayi tana mbala. Oshikombo ohashi vulu okuvala lwaali momvula, nohashi vulu wo okuvala uukombwena wa adha puutatu, nenge une.

PEtosha ope hala mpoka hapu adhika iimuna oyindji konyala. Hapu adhika oonduli, oongolo, oonsino, uupundja, oonguluwe, nosho woo iinamwenyo mbyoka hayi vulu oku kalathana pamwe itaayi ningathana sha.

Oondjuhwa odhina omauwanawa ogendji, oshoka ohadhi tu pe omayi. Omayi ngoka omuntu to vulu oku ga landitha etwiimonene iiyemo yoye, shika ohashi londeke iiyemo megumbo, opo wu kwathele aanegumbo yoye.

Osino oshinamwenyo shoka shasimanekwa moNamibia sho oto shi adha unene kiimaliwa noshowo kiihako yimwe yoshilongo. Oshinamwenyo shika ohashuulike ombili noshowo oonzo dhoshilongo.

Omboga yuushimba osho wo omatama ohayi vulu oku kunwa mumwe opo iimeno mbika yi taambathane uuhoho, molwaasho ohayi longo uuhoho wa yooloka nongele oya taambathana uuhoho mbono iimeno mbika ohayi koko nawa.

Opu na iinamwenyo mbyoka hayi vulu okukala pamwe, ndele itayi ningilathana omuyonena ngaashi oonduli, uupundja, oongolo, nosho wo oompo. Iinamwenyo mbika ohayi vulu okukala pamwe ita yi iyehameke nenge itayi lyaathana.

Namibia oshilongo oshiwanawa shili, shoka haku tiwa efuta lya tsakanena nombuga. Shika ohashi etitha aantu oyendji ya talelepo oshilongo , ye ya owala oku tala sho efuta lya tsakanena nombuga.

Ompanda oshinamwenyo shoka sha simana noonkondo adhihe miinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo lya Namibia ,nashika ohashi etele oshinamwenyo shika shi ningilwe omiyonena kaantu oyendji omolwaashoka oshina ondilo noonkondo

Endombo oshimeno shoka hashi vulu okumena kehe pamwe. Ohashi vulu okumena pokati komamanya, momakuti noshowo poohenene. Inashi pumbwa nana omeya ogendji.

Ashike uushitwe wanamibia uuwanawa shimwe tonyengwa, uunima tuutala ndee nangwee eto fuuka. Shi tokatya aye mpono opuna mavi ngwee shi tokatala opuna omeya.

Aanamapya ohaya longo iilongomwa oyindji. Momapya gawo otwaadhamo omapungu, iilya yowala, omahangu, oontanga dhamukokotwa oshowo omakunde gomaludhi giili.

Aanafaalama oyendji paife oha ya longo nomapungu omolwaasho omapungu ohaga kokelele nohageendele uuna omuntu tega landitha. Shika ohasheeta iiyemo oyindji noshowoo eyambulepo lyeliko.

Omabanana oyo yimwe yomihape mbyoka ihayi monika nana moshilongo shetu shaNamibia ihe ohayi monika unene piishinda longo yetu ngaashi poSouth Africa nopo ha dhetu nga mpaka poAngola.

Omolwashoka Tate Kalunga okwetupa uushitwe wetu uuwanawa omuntu otovulu oku ka kuutumba komamanya nenge koondundu etotala etango sho tali kapa oyana molwaashoka, ohali kala lyatenda nawa lyo otali monika nawa lina olwaala oluwanawa.

Ekondombolo ita li vulu okukala li ikalela omolwashoka halyo hali vala omayi onkene olya pumbwa oondjuhwa dhaadha puntano dhoondema opo dhi vale omayi go ga ninge uuyuhwena.

Aatalelipo oyendji yiilongo ohayeya okutalela po Namibia molwa uuwanawa wawo, nasho yena omahala goku talela po omawanawa.

Ongolo oshinamwenyo shoka shina uungoyo uutookele nuuluudhe. Paife aantu ohaya pula nee taya ti. Ongolo onduudhe yina uungoyo uutookele nenge ontookele yina uungoyo uuluudhe?

Olufuko oshituthi nenge omukalo gwomuthigululwakalo gwaAwambo ngoka hagu ningwa unene tuu kAambandja, hoka aakadhona yaagundjuka mboka haya ithanwa aafuko haya kuthwa muunona yo ya ka ninge aakuluntu nenge aakiintu.

Omalundu omanene nosho woo ombuga otayi holola uushitwe woshilongo shetu. Otaga hili woo aatalelipo naamboka yahala okwiinyanyudhila komamanya nokoondundu.

Ongandu oshinamwenyo shomomeya shoka sha nika oshiponga nayi. Molwaashoka ohashi lemaneke aantu sho ohashi vulu oku dhipaga aantu. Oshinamwenyo shika ohashi adhika momilonga shomeya ndhoka dha gama ha ndiyaka lya Kavango no sho woo ko Caprivi.

Ohashi kala oshikumithi ngele tomono iinamwenyo mbyoka hayi hupu unene komwiidhi yili mombuga. Ngele oweshi mono mombuga kashina nkene tashi hupu oshoka mombuga kamunasha omwiidhi mo ito adhamo naanaa omeya.

Ino pumbwa edhiya enene nenge omulonga opo wu tameke uunafaalama woye woohi. Shoka wa pumbwa, okatale, nenge okadhiya okashona. Ka ninga owala ka fa okalambo, ngoye to tula mo oothayila, to tameke okutula mo oohi dhoye ngaaka.

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo yomomeya mbyoka yi na oonkondo noya nika oshiponga. Ohayi vulu okudhipaga omuntu nenge okulemaneka onkene aantu oha ya kunkulilwa opo ya kale kokule nomeya ngoka ge na oongandu.

Ngele owa hala oku kuna omboga yoye yomutse, owa pumbwa oku landula omilandu dhili po. Shotango emvi lyoye nalyi kale lya longwa nawa, noshitiyali oonkenya dhoye nadhi kale dhafa dhili kokule kashona, opo shi tadhi ka koka otadhi ka kala dhina ehala olyindji lya gwana nawa oku mena.

Pethimbo ndika lyuutalala uudhila ota wende tawu ningi iihadhila yawo yakola opo kayase kuutalala, yo yasile omayi gawo oshipwiyu.

Opuna oohi dhoka ombwaanawa okuli wa, po opuna oohi dhoka ihaadhi li wa omolwa sho oshina uuzigo. Oohi dhoka dholwaala olutiligane shunga ohadhi li wa omolwaasho oshina uuzigo nongele omuntu edhili ota vulu oku sa nenge eehame.

Pethimbo lyoshikukuta sho kaa ku na omvula iimuna oyindji ohayi mono iihuna, oshoka kapuna sha omwiidhi gokulya. Dhimwe ohadhi ningi omalutu omawinayi nenge dhimwe tadhi gundu e ta dhi si.

Opo tu kalekepo omalutu getu gena uundjolowele, otwa pumbwa okulya iikulya mbyoka tayi tungu olutu. Iikulya ngaashi oshimbombo, nenge omboga, okanyama naka kalemo owala okashona.

Oosikola mo Namibia odha pumbwa oku dhewulila aanasikola uunamapya nuuniimuna manga kuyele . Okuza poomvula ooshona. Omolwaasho oshilongo otashi ka hupa owala ngele twa tula uunamapya komeho.

Oondjuhwa oontokele odhi holike kaantu oyendji molwaashono ohadhi vala omayi ogendji go omanene. Omayi omanene ogo geholike kaantu mboka taya landitha nenge taya landa.

Aantu yamwe, noshowo mboka haya shanga uumbo wondjokonona , ohaya ti evi lyaNamibia, oopelesenda omilongo hamano odha ningwa po owala kombuga. Ihe ihaa tala, ihaya ende oshilongo ashihe ya tale kutya ope na iitopolwa yimwe ya ziza nawa.

Omatama ohaga hogololowa opo pu kuthwe ngoka gapya , naangoka inaga pya nawa. Tamu hogolwa wo ngoka omanene naangoka omashona, tamu kuthwa ngoka taga vulu oku landithwa naangoka itaaga vulu oku landithwa.

Ngele owa hala oku tala kutya Namibia okuna uudhila woludhi luni talelapo omahala mpoka puna omafuta oko to adha uudhila owundji. Oto adhako aamutoka kanyandi, oto adhako omayampompo, oto adhako omakola nuudhila wulwe.

Oongala nadho ohadhi humitha eliko lyoshilongo pombanda, sho aantu taya tsikile nokulandela aapambele nenge aaholike yawo oongala ngaashi naanaa pomasiku gohole nenge piituthi yoosa nenge piituthi yohango.

Omiti odha simana momidhingoloko omolwaashoka omiti ndhika ohadhi tupe iinima oyindji ngaashi omizile. Omizile moka omuntu oto vulu okugondjamo , toyotha okanyama koye nenge oto vulu wo kutulamo okatenda koye uuna wahala wuka fudhepo.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya simana moshilongo shetu. Oyo iinamwenyo mbyoka hayi hili aatalelipo moshilongo. Shika oha shi kwathele okuyambula po eliko lyoshilongo oshowo uushitwe.

Otwa Kala nokupopya ombakumbaku nkene haga ningi iilonga yaanafaalama iipu . Ombakumbaku ohaga etapo woo oompito dhiilonga kaantu mboka yeshi okuhinga omambakumbaku.

Omiti niimeno oya simana ngiini ano momidhingoloko. Aantu niimuna oyi ikwatelela kiinima mbika, omolwasho nge kayipo, aantu niimuna ita ya vulu oku fudha, yo kayena shi ta ya li.

Aatalelipo yoshilongo sha Namibia ohaaya kala ya nyanyukwa uuna ta yeya oku talelapo oshilongo shika, omolwaasho ohaya mono iinima mbyoka inaya mona nale kiilongo yawo. Ngaashi yamwe inaya mona nale oondjamba yamwe inaya mona nale oonkoshi, ohaye dhi mono owala koradio yomu zizimba.

Iilongitho yopashinanena ngaashi omambakumbaku oganingitha uunafaalama wukale uupu lela . Shika oshina uuwanawa oshoka iikulya ohayi indjipala niilonga ohayi kala iipu okulonga.

Opuna embakumbaku nenge eshina ndyoka ha li mu omwiidhi, ndele natango tali gongele omwiidhi nguka. Shika ohashi ningi oshipu okumanga nosho wo okuhumbata uuna tagu falwa pehala li ili.

Omagumbo gomi thigululwakakolo gaawambo ina gafa omagumbo gomihoko dhilwe, go ina gadhikwa gafaahana, momagumbo gaawambo ot o adhamo omikala, noondunda dhaningwa noohozi, dho odha dhikwa niiti.

Omukalo gwokulongitha onete opo aantu ya kwate oohi ogwo unene gwa simanekwa molwaashoka ohagu endelele nohagu kwata oohi odhindji, nopoompito odhindji oohi ihadhi gu mo.

Omahokololo gaShimbungu naKandje onkene ngaa natango hatu ga pulakene tse ohatu gu uvu. Kaandje okwa li okanammwenyo okanandunge ye okwa li eshi shimbungu a hinga uundongi momvula.

Pomahala mpoka puna omamanya nenge puna evi etiligane hapo naana to adha iimeno oyindji. Oto adhamo iimeno iishonashona ngaashi iizimba, omano iimeno ngaa mbyoka yapumbwa omeya omashona.

Oshikwiila oshikulya shopa mu thigululwakalo gwaawambo , shasimanekwa noonkondo. ohashi ningwa muusila womahangu, ohashi vulu oku fulukithwa ,okutelekwa pomasiga nenge okukangwa. ngele owahala shininge oshitoye nokuli thimbo limwe ohamu gwedhwa omahuku goongongo.

MoNamibia otu na mo oondjamba dhi li pamaludhi ge li gaali. Otu na ondjamba ndjoka i kala kombanda yevi po opu na ondjamba ndjoka hayi kala momeya, ano hayi ithanwa ondjambameya. Ondjambameya iohayi vulu okukala kombanda yomeya, ashike haunene naanaa to yi adha ko.

Efuta lyetu lya Namibia olina omauwanawa ogendji. Wumwe wo muuwanawa mboka oku hila aatalelipo. Aatalelipo yamwe oye hole oku enda moombautu yo oye hole oku enda mo mafuta oshoka Namibia okuna efuta omo haya pitile muka moshilongo shetu.

Onduli oshinamwenyo oshinambili lela, oshihole aantu sho ihashi ningi omuyonna ihashimonitha aantu iiponga sho ihashi li iinamwenyo iikwawo ohashinkala owala nayakwawo shangungumana.

Ekaka nenge omboga nosho woo oshimbobo shoma hangu, oyo iikudja unene yaa wambo. Kehe omuhoko gwaa wambo kutya nee omungadjela, omukwanyama nenge omumbalantu, oku hole iikulya mbika.

Omakunde ogo gamwe gomiikwamboga ngoka ga simanekwa kaantu yoko mi dhiingoloko dhi ili nodhi ili, omolwaasho omapu oku meneka inaga pumbwa iinima oyindji, go inaga pumbwa naana omeya.

Aantu mboka ye na iikunino iinene oya pumbwa okulongitha omikalo omipe dhokutekela iimeno, opo yaa mane po ethimbo noshowo iimeno yi mone omeya ge thike pamwe go oga gwana. Omukalo ngoka gokulongitha omunino hago we hagu longithwa miikunino iinene.

Omitililo dhomeya odho dhimwe dhomikalo ndhoka aanafalama haya longitha okutekela iimeno yawo, shika oha shi ningwa opo aantu kaya manepo ethimbo lyokutekela oshimeno noshimeno, iimeno ayihe oha yi tekelwa owala palumwe.

Momamanya namo ohamu vulu wo okumena iimeno. Iimeno ngaashi omandombo, omwiidhi nosho wo iiyimati yimwe. Iimeno mbika ohayi vulu okukala omiti ndhoka hadhi vulu okupanga aantu nenge iiyimati hayi vulu okuliwa.

Aantu sho ya tala oondundu nomamanya ohaya ti ogo ageke geli po, ashike thimbolimwe oto adha po edhiya nenge okadhiya kena omeya nosho woo omiti. Komiti hono ethimbolimwe oto adha ko iiyimati.

Ethimbo ndika Aawambo olyo ethimbo haya teya iikunomwa yawo, iikunomwa yawo ngaashi iilya nosho tuu. Ohaya longitha nee iinima ya yooloka ngaashi oombaali nenge oontungwa.

Uunafaalama womomeya nawo otawu yambulapo eliko lyoshilongo shetu. Sho tawu tsikile oku gandja iilonga kwaamboka yapumbwa iilonga nosho woo iipalutha hayi zi momeya ngaashi oohi.

Aantu oya pumbwa okwiilonga oku meneka nenge okukuna omatama , omolwaashoka omatama ogo gamwe gomiiyimati kwamboga mbyoka hayi etele aantu iiyemo uuna taya kalanditha noyina woo uundjolowele ngele taga liwa.

Oondundu nomamanya gaNamibia ogo gamwe gomiinima mbyoka haga hili aatalelipo, naamboka ya hala yeki inyanyudhe yakuutumba komamanya.

Opuna oondjuhwa dhina omalwaala giili nogiili, puna oontokele, oontiligane, oonduudhe nosho woo oondjuhwa yoonkanga omuntu oho hogolola nee kutya owa hala kutya owahala ondjuhwa yatya ngiini.

Oshilongo shetu shaNamibia osha yambekwa nomihoko odhindji. Oto adha mo omihoko ngaashi Aawambo, oto adha mo Aahimba, oto adha mo Aadhemba mboka haya zala owala iilapi ya siikila konima ndele nokomeho.

Aantu yamwe ohaya kutha owala ootenda dhawo noshowo ohauto dhawo eta yi pomahala nga ngamwena ngaashi ombuga ya Namibia yekuuvepo ombepo yoyi kuvithe nawa veli kokule no mayogelelo.

Uunafaalama wiikwamawawa nawo otawu yambula po eliko lyoshilongo, oshoka omuntu oto vulu okulanditha iilikolomwa mboka to vulu okumona ko ngaashi onyama nomayi

Oshilongo shetu oshi na omahala ogendji gokwiinyanyudha. Opu na uuhala uuwaanawa wu na omiti nuundama wo ku mbwinda , uuna omuntu wu uvite uupyu oho yi owala mokandama moka eto mbwindi.

Eyoka oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga noonkondo, molwashoka ohashi dhipaga konyala kehe shimwe shoka sha li, onkene aanaafalama yoondjuhwa ohaya kala ye li kotokela, molwashoka ohali mana po oondjuhwa dhaantu noonkondo.

Omvula yonuumvo shi ya loka oya loka ya tilahi shili, oshoka iipale nomadhiya oyi na natango omeya. Omeya ngoka oga pa aantu iipalutha oyindji ngaashi oohi noshowo iiyimati ngaashi omavo.

Opuna omikalo dhoka aanafalama nenge aantu haya longitha opo ya meneke iiyimati yawo nenge iikwamboga yawo. Omikalo dhika aantu inaya pumbwa evi, oya pumbwa owala omashina noshowo oonte dhetango.

Omakuti ogo omahala ngoka ga thitikwa kiihwa. Omahala ngaka oga simana molwaashoka omo hamu hupile iinamwenyo oyindji, nongele omakuti ngaka oga hanagulwa po iinamwenyo ka yina kutya otayi hupu ngiini.

Oohi ohadhi vulu oku pungwa pomikalo dha yooloka. Ohadhi vulu oku tandwa ndele etadhi anekwa noka moongwa opo dhi kukute, shika ohashi ningile opo oohi kadhi ninge nayi. Ohadhi vulu wo oku tulwa mo kila opo dhikale dha talala nawa.

Omitililo dhomeya odho dhimwe dhomikalo ndhoka aanafalama haya longitha yatekele iimeno yawo. Ohadhi kwathele iimeno, opo yikale yatekekwa kehe ethimbo unene ngaa ngele kuna omutenya.

Okandombo oko kamwe komiihape mbyoka iipe nohaka monika moositola odhindji moshilogo. Ihe uhatu mono naanaa kutya ohaka zi peni . Kandiwete moNamibia muna ofaalama yoku kokeka oshihape shika.

Muuyuni wonale nale okwali haku tiwa kutya iilonga yomomapya oyaakulukadhi, ihe ngaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu lunduluka iilonga mbika oya ninga ya kehe gumwe. Paife mepya oto adha mo aakulukadhi noshowo aasamane.

Aantu sho taya ende taya indjipala moshilongo niikulya ota yeende wo tayi pumbiwa. Aanafalama otaya kongopo ondunge odhindji opo ya indjipaleke iikunomwa yawo ngaashi omitililo dhomeya.

Ohakutiwa aluhe etameko eshona. Ngele owatameke okukuna iikunomwa yoye, ino kala wa tegelela yikale yamena muusiku wumwe, kala nokut sikila okuyitekela oto kamona wiimonena iikunomwa yohe iiwanawa.

Uunafaalama wiimuna ngaashi oongombe owu na omauwanawa ogendji nosho wo okutateka oongombe. Okutateka oongombe ohashi kwathele oongombe dhi kale dhi na uundjolowele nonyama yi kale ontoye noyi na omulyo.

Omatama ihaga vulu wala okutulako ngele ga kunwa ga taandela taga zi pevi, ohaga vulu wo oku endjelela, shika, omukalo nguka ohagu kala omwaanawa , omolwaashoka omatama ohagi imi leela noonkondo.

Onduli oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo lya Namibia, nangooka te ke yi ningila omuyonena ota vulu oku kwatwa po nenge okufutithwa iimaliwa ya adha pomayovi omilongo ndatu nasha.

Sho uunafaalama tawu ende tawu indjipala nomahala goku kuna iikunomwa yawo taga ende taga ningi omanene. Aantu oyakongo po oondunge opo yakale taya tekele iimeno yawo palumwe nopethimbo limwe alike opo kaa ya mane po ethimbo.

Ashike omahangu iikulya yimwe hayizi puudhigu yo ohayizi puule, omolwashoka omuntu owa pumbwa okukokola to tetepo iihwa, ngwee to fulu iithindi konima yoku fula iithindi, to pulula nee ngwee toka kuna.

Aanafaalama aanene mboka haya longo noongombe, ihaya kaleke oongombe dhawo miigunda ngaashi mbika hayi kala ya dhikwa niiti nenge ya dhikwa nomano, ihe ohaya kaleke oongombe dhawo miigunda yo pashinanena.

Moshilongo shetu omu na ehala ndyoka hala ithanwa Etosha moka ho adha mo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjamba noonduli. Ohamu a dhika wo uunamwenyo uushona ngaashi uukoko nuuyengele.

Ngele oto talelapo Etosha kala mohauto yoye opo wuhamonithwe oshiponga kiiyamakuti mbyok hayi kala moka. Ohauto yoye nayi kale mpoka yu uthwa ngoye ino ekalahi iiyagaya kehe pamwe.

Omambakumbaku oga simana oshoka oha ga ningi iilonga yaa nafalama nenge iilonga yaa namapya iipu. omuntu ito kalawe oowili dhili ntano mepya topulula noongobe nenge nuusino, ashike muule wominute omilongo ndatu epya oweli manako.

Iikulundundu yomamanya gaNamibia oha yikala ta yi adhima ngele etango ta li toko, shika oha shi ulike uuwanawa nosho woo eyopalo lyuushitwe waNamibia.

Aantu yamwe miitopolwa yaNamibia onkene ngaa natango yena onkayi yomeya. Yamwe ohaya ende iinano yaadha pookilometa ntano yaka teke omeya, yamwe ohaya humbata nokuli komitse.

Epungu oshimeno sha simanekwa noonkondo moNamibia, molwashoka ohashi kwathele okudhenga ondjala moshilongo. Omuntu otovulu okulya epungu olyo alike nenge oto vulu okulitsa opo wu mone mo uusila wu teleke oshimbombo .

Uunafaalama wiingulu owasimana omolwaasho ohawu etele omunafaalama iiyemo nenge okumupa onyama. Nashilwe uunafaalama wiingulu owuna wo ombiliha omoolwaasho iingulu ohayi li kehe shimwe shoka shili po.

Omagumbo gaawambo ogena oondunda ndhi opena ondunda yelugo ndjoka hayi temenwa, mo omuna ondunda yokupungula moka hamu pungulwa oontungwa, omalilo niikwatelwa yilwe, mo omuna ondjugo. Kapena elugo hali kala kaalina ondjugo.

Iilongitho yomambakumbaku oyi li pomaludhi ge li gaali. Opu na ongalo, po opu naomatemo. Ongalo ohayi longithwa pevi ndyoka epu lyo inali kukuta, omanga omatemo ohaga longithwa pevi ndyoka li na ongwena lyo olya kukuta.

Opu na aanasikola yamwe natango taya mono iihuna shampa yeli moongulu dhawo dhosikola oshoka yamwe kaye na iipundi mpa ya kuutumba nenge iipundi mbyoka ya kuutumba oya teka noshowo iitaafula yawo kayi na oonkondo.

Aantu ohaya kala ya nyanyukwa uuna ya tala iikunomwa yawo taye yi pe iipalutha, molwaashoka ethimbo limwe ohaya tula mo iimaliwa, oonkondo, oshowo ethimbo miikunomwa yawo mbika, onkene oshinyanyukithi noonkondo.

Onyanga oyo yimwe yomiikwamboga ndjoka ya simana, oshoka omuntu ota vulu oku yi landitha eti imonene mo iiyemo ye, yo ohayi longithwa wo moku teleka opo Omuhoka nenge kehe shimwe shi kale sho opala, sho oshina omulyo.

Opuna iimeno mbyoka inayi pumbwa omeya ogendji, molwashoka omidhi dhayo kadhi shi omile, ngele odha tekelwa omeya ga pitilila omeya ohaga thindile uuhoho kohi yevi lela hoka omidhi ihadhi adha.

Uuyuni sho tawu ende tawu shendje noonkalo dhombepo tadhi shendje iinamwenyo yimwe ano mbi hayi hupu momakuti nayo ota yi ende tayi shonopala ngaashi uudhila, uudhila owundji oha wu hupile komiti ashike omiti dhika otadhi ende tadhi tetwapo nota dhi ende tadhi hulupo nonkene nuudhila ota wu ende tawu shonopala.

Ombunda yaNamibia oyo ombunga onene mwaAfrica noha yeeta iimaliwa oyindji moshilongo ngele aazayizayi tayeya okutalelapo oshilongo. AaNamibia oyendji oko woo ha yayi yekiinyanyudhe uuna yahala okukuvapo ombepo.

Oondundu MoNamibia odhili mo odhindji. Odhili pomahala ngoka ihaaga gwanena omvula. Unene nga koombinga ndhoka dhokuuninginino, kuushilo, naka shona muuzilo.

Oonkalo dhombepo otadhi shendje nashika osha ningitha evi lyikale lya kukuta, shika otashi ningitha oshidhigu iimeno opo yi mene onkene aanafalama oya kongo po oondunge dhoku tekela iikunomwa yawo ngashi oopaipi dhomeya dhafulilwa mevi.

Aantu oyendji otaa totopo oongeshefa dhoondjuhwa. Oondjuhwa anuwa odhina iiyemo oshoka ethimbo limwe olina oto vulu okulanditha oondjuhwa ngoye oto vulu oku landitha omayi shika otashi vulu oku kweetela iiyemo pamikalo oshindji ashike oshina woo ondilo.

Aanafalama oyendji ohaya yogo iinamwenyo yawo opo yi kale yi na uundjolowele opo wo yi kale yi na iipa ya yela nawa omolwashoka aantu oyendji ohaya longo iilongomwa yawo miipa ngaashi oonguwo noshowo oongaku.

Aantu oyendji moNamibia otaa ka kongo uuhupilo wawo okulanditha omamanya gi ili nogi ili omamanya ngaka ohaga monika mombuga yaNamibia gamwe otaku tiwa oge na omgushu yi vule omakwawo gamwe oge na ,ongushu yili pombanda gamwe oge na ongushu yi li pevi .

Oto kongo okahala kokwii nyanyudha? Miitopolwa oyindji yaNamibia ngaashi koondundu opu na uuhala wokwii nyanyudha, nenge wa hala ngaa oku ka fudha po. Oto vulu oku fudha opo ngaa wu uve po okambepo okape waa kale wu niwe kositelesa nenge wu kale ngaa wangungumana.

Muumbugantu waNamibia omwa kala omiihoko. Oomihoko dhoka hadhi ithanwa aadhemba. Aadhemba mbaka ohaya zala owala aasamane oha zala uulapi wiisikila konima nokomeho. Omanga aakulukadhi haya zala wa sikila konima nokomeho noshowo pomagundji mpa.

Aantu unene oye hole pomahala ngoka gaziza nawa, nogena uumuti womuzile. Ngoka omawanawa kaantu mba yehole okwiiyenditha noyehole okuza momagumbo yeku uvepo ombepo, unene nande oya hala okunwa nenge ya yothe okanyama kawo.

Oondundu dhevi dha Namibia odho dhimwe dhoondundu oonde dho oonene mo Afrika. Shika ohashi eta iimaliwa oyindji moshilongo sho aakondje yiilongo aazayizayi tayeya oku ta lelapo oshilongo.

Oondundu oshinima shimwe shoka oshiwanawa nosha ningitha Namibia oshilongo oshiwanawa. Yamwe oha yati ombuga, ashike ombuga ndjika ohayi etitha aazayizayi nenge aantu oyendji ohaya zi kiilongo yawo yeye ya tale oombuga dhaNamibia.

Uunafaalama owasimana no oshinima shimwe sha simana moshilongo sha Namibia. Aanongononi oyendji ohaya longitha omambakumbaku , yamwe ohaya longitha omambakumbaku okupulula yamwe ohaya longitha omambakumbaku oku tekela iimena yawo ngele omvula onayi loka.

Aanafaalama mboka haya faalama noohi oya konga po omukalo omupe opo ya kale taya tekula oohi dhawo shaashi yamwe kaye li we pomadhiya ngoka haga kala oohi, yo kaye li we popepi nomafuta onkene oya kongo po omikalo dhilwe.

Okutekula iingulu nasho wo ohashi eta iiyemo oyindji omolwaashoka iikulya yiingulu kayi na naana ondiloyo iipu okumonika nomolwaasho iingulu ohayi li kehe shimwe.

Aantu oyendji ohaya ti kutya okutekula oohi oshi na ondilo oshoka iikulya yadho ihayi monika nuupu, ngoye owa pumbwa okukala to dhi pe okulya ethimbo kehe, ngoye owa pumbwa ishewe okukonga omeya tage dhi opalele.

Aanafaalama oyendji onkene natango taya tsikile noku longa iikunomwa noshowo iipalutha. Yimwe yomiipalutha tayi endelele moshilongo omboga. Ano kayishi omboga ndjika yopashiwambo, omboga ndjoka hayi ithanwa kaatakumi taku ti ' ospinach'.

Aawambo oyendji oyasimaneka omboga, ondjuhwa noshowo oshimbombo shomahangu, mbika oyo iikulya uunene hayi pewa aayenda uuna yeya okutalela po.

Aantu sho taya tsikile noku indjipala momidhingoloko dhetu dhi ili nodhi ili, aanuunongo otaya kongo po oondunge odhindji oku meneka iipalutha ngaashi tashi ulikwa mpaka.

Omayoka ohaga tilika kaantu oyendji omolwaashoka ogena uuzigo hawu endelele. Uunene ngaa kaawambo omwaashi ohaga piyaganeke nayi iinamwenyo yawo unene tuu ondjuhwa.

Uuyuni sho tawu tsikile okuhuma komeho aantu otaya longitha iilongithomwa yi ili noyi ili opo yi imonene iiyemo ngaashi uushina wokumwa omwiidhi mbuka ohawu endelele wu vule omamwitho.

Otu li momwedhi Mei ngoka aantu mba ya gama kuumbugantu haya teya iikunomwa yawo mwakwatelwa ngaashi iilya yomahangu, iilyawala noshowo okutoola omakunde.

Oohi onkee natango tadhi tsikile okukala iiyemo yaantu oyendji miitopolwa oyindji yaNamibia noshowo puushindalongo wetu waAngola sho efundja ta li tsikile natango.

Namibia osho oshilongo ashike moka efuta lya tsakanena nombuga, sho osho hakutiwa Namibia oshilongo oshiwanawa muAfrica alihe.

Uunamapya womatama otawu indjipala moshilongo sho aanamapya ya kongopo ondunge yoku kokeka nosho woo oku meneka omatama gwawo opo gaalikepo kuupuka go gaaninge nayi.

Sho omvula tayi ende tayi shonopala omvula nomvula, aanampya oyakongo po ondunge opo yakale taya tekele iikunomwa yawo opo yaasepo opo yeyamonene iizemo iiwanawa.

Yamwe yomutse mboka tu hole uundjolowele notu hole omalutu getu ga dheuka nawa ohatu ka londa oondundu iinano yi ili noyi ili tayi tameke ngaashi okuza pookilometa omulongo.

Omathimbo ngaka ga nika oohango, oongombe odha simana pamikalo odhindji. Odho hadhi palutha aantu ya kale ya nyanyukwa, ohadhi kala wo omaliko gaantu oyendji mondjokana.

Elunduluko lyonkalo yombepo muuyuni, olye etitha aanafalama noshowo aalongimapya, oku etapo omikalo omipe okutekela iikunomwa yawo, opo yaaha pye komutenya, yi koke, noyi yape iizemo yili nawa.

Muuyuni wongashingeyi omuhi noshini oya simana ngaa? Yamwe taya pula. Nonando aanuunongo ye etapo eshina lyokutsitha iilya noshowoo iilongelwe yimwe . Aawambo noshowoo aaNamibia yalwe onkene taya tsikile okulongitha oshini nomuhi molwaashoka anuwa iilya yatsuwa koshini inayi fa mbyoka yatsuwa keshina.

Muuyuni wongashingeyi womahumokomeho yamwe otaya ti kutya ngele omuntu oho lala nenge holongitha ondunda yoohozi, otashi ulike wu na oluhepo nenge wu na onyalo, yamwe otaya ti kutya oondunda dhoohozi okukaleka po omuthigululwakalo, onkee epulo olili mpano kutya ondunda yoohozi oluhepo nenge okukaleka po omuthigululwakalo?

Omwenyo gondjamba ogu vulithe ngoka gwaantu? Ndika olyo epulo tali pulwa kaakwashigwana. Sho oondjamba dha tsikile noku ningila aantu omiyonena . Yamwe tay dhipagwa, yamwe taya yonenwa iikunomwa yawo . Yo aakwashigwana otaya ya pula kutya ano oomwenyo dhoondjamba odhi vulithe ndhoka dhaantu?

Efundja nonando ohali yonagulapo iikunonwa yaantu olina wo omaunawa, ngaashi oohi. Oodhi dhika hadhi etelelwa kefundja ohadhi hupitha aantu oyendji yokuushilo, yamwe omo haya mono iipalutha yawo, yamwe omo haya mono iiyemo yawo.